Bala bala, bala bala eza na lopango ya langi ya mbwe, eza na portail ya langi ya pembe, na ndako eza na kati eza na langi ya pembe, manzanza nango ya langi ya motane.